Adoko vaakuende kuzvikoro kundofundiswa zvinoenderana navo, vanofunda zvilandero zvechiyungu nekuemba. Vanofundawo kuite mitambo uye nekukwanisa kubhuya mazina avo kana vabvunzwa.

Vana vane makore Ari pasi pemashanu vakuendawo kuzvikora zvavo kundofunda vanofundiswa kurumba nekureketa nekuita zvilandera zvechirumgu varikona iyoyo vanoshandiswawo nekugara nevamweni zvakanaka.

Vana veshe vari pashi pemakore mashanu anoendawo kuzvikora kwavanofundiswa. Iyoyo vanofundiswa zvilandero zvechiyungu nekurumba nekubhuya mazina avo

Vana vanemakore mashanu vakukwanisa kuende kuchikora veifunda zvinoendererana nezera ravo, vakufunda zvilandero zvechiyungu, kutamba nevamweni kubhuya mazina avo nekuemba.

Vana vekuzvikora zvepashi vanofunda ngenjira yakasiyana. Vanofundiswawo mifundo yenyara kuti vazodzishandira. Variyo iyoyo vanenge vakutokonawo kufuya zvipfuyo nekurima.

Zvikora zvepashi vana vanofunda mifundo yakawanda. Kuzvikora kona iyoyo kune mutemo vakaiswe hurumende kuti mwana unofanirwe kurya chikafu chimwe chinopisha pazuva. Kunobikwe chikafu vana veitopuva ngekuti ndizvo zvakabhuiva ngehurumende.

Zvikora zvepashi zvinofundisao vana kuite mitambo varipona pachikora apapo vana vanofundiswe mitambo yakaite sekukaba bhora kurumba nekunxaka bhora variyo kuzvikoyo zvinovadetsera kuti vagare mwiri yavo yakagwinya.

Zvikora zvefundo yepashi zvinofundise ana mufundo yakasiyana-siyana. Vana vanofunda vari mumhatso dzekufundira mhatso dzekufundira dzakuvandudzwa ngenjira dzakasiyana. Munenge mutorine zvitoro zvekugara zvakanaka.

Mwana weshe wakasisire kuende kuchikora kundofunda. Nyaya yekuti vana vashandiswe vasingafundi aitenderwi. Mwana weshe ane sisiro yekuti afunde kuzvikora zvepashi, vanenge vaitama mare hurumende iri kuvaise mubanza rebhimu veibhadharirwa.

Zvikora zvepakati vana vanofunda mifundo yakasiyana vanofunda ngenjira dzakasiyana. Vana vanofundiswavo mishando yenyara yavanozonyoravo zamanishoni yavo, rinoenderana nezvavanenge vafunda. Mishando yenyara inovabetsera mundaramo.

Mwana weshe unesisiro yekuenda kuchikora chepashi. Hurumende inodetsera vana vanenge vakorere kuenda kuzvikora ikweyo ngekutama mari vana ivavo vanoiswa mubanhla rebhimu. Kuti vadetserwe.

Zvikora zve fundo ye pashi zvino detsera vana kufunda maringe nezve utano utano huno fundiswa iyoyo ku zvikora uko kuti vana vakwanise kuzvi chengetedza pavanenge veyi funda.

Ikodzero yemwana weshe wemunyika yemuZimbabwe kuti afunde mifundo yepashi, vana vanofundiswe zvakawanda nemitambo inoitwa iyoyo uye hurumende inodetsera vanenge vatama mari nevakafirwa nevabereki ngekuvaise muBeam.

Ikodzero yemwana weshe kuti aende kuzvikora zvepashi ,variyo iyoyo vanofunda zvakawanda zvakaita sekunyora nekuverenga nekulandela zvilandelo zvechiyungu nekunyorawo mazina avo.

Ana arikuzvikora zvepashi vanofunda zvakasiyana siyana vanofundiswa kuite mutambo vanofundiswewo kurumba vanofundiswewo kuite zvibalo vanofundiswewo kuva neuntu.

Vana veshe vakusisirwa kunzi vaende kuchikoro kundofunda kumufundo we pashi. Vana vaakufunda veishandisa michina iriyo yemazuwa anaa kutsvaka zvavanenge veida kufunda ndizvo. Kana kutoti kufundiswa veishandisa michina iyoyo.

Mwana weshe unosisira kufunda zvikora zvepashi weshe mwana asina mare hurumende yakaita hurongwa hwekumuise mubadhla renhimu kuti vadetsereke vanyari vana vasina vabereki vava kufundawo.

Zvikora zvepakati nezvikora zvepa dera dera vanofundise vana mufundo yakasiyana. Mimweni mifundo yavanofundiswa ngeyekubika. vari kuzvikora zvepakati vanofunde kubika vakuzvikora zvepakati vanenge vaifundiswazve kubika kwona ukwokwo.

Kuzvikora zvepakati nepadera dera ntombi nemajaya ..vanofundavo zvidzidzo zvakasiyana ..zvimweni zvifundo zvawanofunda ndezve kuongorora varimumbatso dzinofundiswa izvozvo weiongorora zviro weishandisa midziyo inoshandiswa.

Zvikora zvepakati nezvepadera, zvinofundise ana mifundo ine chekuita nemishando yenyara. Variyo iyoyo vanofundiswe, mishando yenyara yakawanda, inosanganisire kunasire zviro nekuveza.

Zvikora zvepakati, nezvepadera zvaakufundise vana imwe mishando yenyara zvinozovadetseravapedze zvifundo zvavo. Imweni yakafanana neku pushira masimbi nekunasira masimbi varimuzvikora munaumu.

Zvikora zvefundo yepadera-dera, zvinofundise ntombi nemajaha mishando yakasiyana-siyana, imweni mishando ngeyekurima, imweni mishando ngeyekurime maruwa emene, izvizvo zvinoyite kuti vapedze mushando vanokwanise kuyite mishando yavo ngenyara kuti vararame.

Zvikora zvefundo yepakati zvinobetsera ana kufunda nefundo yakawanda-wanda zvinozovabetsera. Imweni mifundo vanofundiswe zvibalo nekunyora zvikoro zvepaderavovo vanonga vakufundiswa mishando yenyara, yekuzoita vapedza zvifundo.

Kuzvikora zvefundo yepakati nepadera ana akufunde mifundo yakasiyana. Inosanganisire kuvaka zvina izvozvo vanotonyoravo zvamanishoni ravo rinenge rine zvekuaka izvozvo zvinozoabetsera mundaramo yavo.

Zvikora zvefundo yepakati nefundo yepaderadera vakufundiswe mifundo yakasiyana imweni yavanofundiswa ngeye kunasire motokari izvozvo zvirikuitirwe kuti kana ana apedza anokwanise kuite mishando yenyara dzavo.

Zvikora zvinofundwe pakati zviri kuenderere mberi zveifundisa vana mishando yavanozoita vapedza chikora. Vana vanofundiswa mabasa enyara akafanana nekunasira motikari dzinenge dzafa.

Majaha nendombi vanofunde pazvikora zvinope mifundo yepakati neyepadera, vakufundiswavo mishando yenyara. Zvifundo izvozvo zvinovadetsera kuti vanyambopedze chikora, vakukwanise kuzviitira mabasa enyara.

Zvikora zvedundo yepashi nezvefundo yedera zvirikuvandudzwa ngenjira yakakwirira. Mwuzvikoramwo umwomwo vana vanoende mumbatso dzekuerenga veierenga mabhuku avo.

Zvikora zvepakati nezvepadera-dera zvakufundise vana mishando yenyara yakadai ngekushanda ngemuchini yemazuva anaya. Nekuziye kuti michini iyoyo inoshandiswe nemutoo upi izvozvo zvinovabetsera kuzozvishandira.

Zvikora zvepakati nezvikora zvepadera dera zvakufundisawo vana mishando yenyara. Vakufindire kusona variyo iyoyo. Vaendezve kuzvikora zvepadera vanenge veifundiswazve zveikwira zvakadaro, zvinozoadetsera mundaramo.

Zvikora zvepakati nezvepadera-dera kwakufundwa mifundo mishando yenyara yekuitire kuti unenge apedze chikora achazogari pamuzi wakuitawo zvinoite kuti ararame eishandisa nyara dzake zvekunasire musoro kuhope nenzwara.

Majaha nendombi vanofunde muzvikora zvepakati, vanofundawo, imweni mifundo yavanoningira veiita kuone kuti ndizvona ere, yechiyunguyo yakadai ngekufunde kurapa, ngekuningira.

Zvikora zvepakati nezvepadera dera vana vanodzidza mishando yenyara zvakaite sekuveza nekupishira pishira midziyo zvinozovadetsera ndaramo yavo vapedza chikora chavo avaneseki vaapamishando.

Hurumende irkuramba yeipangudza vana vaofunda zvikora zvepakati ngekuvapa pekugara pakanaka. Umwe ngaumwe unenge ane pekugara pakanaka ikweyo. Akomana neasikana anofunda aripamwepo.

Zvikora zvefundo yepakati zvinofundise vana mifundo yakasiyana. Vanofundiswawo kuchengetedza ntaraunda zvakaite sekuchengetedza mimbiti nekusima mimbiti.

Zvikora zvepakati ana akupuwe fundo yekuite mabasa akasiyana zvimweni zvinoite nezvekufunda pamusoro pemvura nekuti inoitwa sei nemahambisirwo ayo.

Zvikora zvinopa vana fundo yepakati zvinofundisawo vana kuita mabasa enyara anozoes anozoabatsira apedza mufundo wekuti vaone kuzvishandira vari vega.

Zvikoro zvepakati vana avafundi zvibalo nechiyungu chega vanofundawo kuite mabasa emaoko anosanganisira kutsetsa, nekunasire muchini, nekupishira zviro, nekubika nekurima.

Zvikora zvefundo yepakati zvinodetsera ana kufunda mifundo yenyara inozovadetsera kuite mishando. Vapedza zvikora ,havachazoneseki ngekutsvaka mishando, ngekuti mishando vanenge vatova nayo.

Zvikora zvefundo yepakati zvinofundise ana, kuite mifundo, neimweni mifundo yemishando yenyara nezvekuitezve mitambo zvino zvinoza adetsera mundaramo yavo vasiya chikora.

Muzvikora zvepakati kune dzimwe mhatso dzinozi vana vanoende iyoyo veindoerenge mabhuku nekutsvake zvavanenge veitsvaka zvinovadetsera pakufunda kwawo.

Zvikora zvefundo yepakati zvinofundise ana mifundo yakasiyana siyana imweni mufndo vanofunda vakaningira pamuchini yemazuwa anaya veitofunda kudarokwo.

Zvikora zvefundo yepadera azvifundisi vana chiyungu nezvibalo zvega vana vakufundiswawo kuite mitambo yakasiyana inosanganise kukaba bhora kun'aka bhora kurumba neimweni.

Zvikora zvepaderadera zvinofundisa anasikana mifundo yakasiyana kunodaidzwa vantu vanenge veita mabasa iwawo kuti vadetsere vana kuti zvinoitwa ngenjira iri.

Mazuva anaya kuzvikora zvepakati hakuchafundwi zvibalo zvega nechiyungu. Kwakufundiswavo vana mishando yavanosisira kuzoita vapedza yakadai nekuvaka nekusona nekubika nekurima zvinozovabetsere mundaramo vapedze chikora.

Zvikora zvepakati vana vaakufundiswa zvinochekuita neutano kurongedza muma zvibhehlera zvidoko nekutsvaira kuti muchene vanofundiswa izvozvo vachiri kuzvikora

Zvikora zve fundo yepakati ana akomana ne ana asikana anofunda ari pamwepo anofundiswawo kuti nyika yavo yakayemese kudini nyika yawo yakabve pari yei enda pari.

Ana ezvikora zvepakati vanofundiswe zvakawanda wanda, vanofundiswe mukuite mutambo varimuzvikoramwo umwomwo . Zvakaite sewekukaba bhora nekunw'aka bhora vanozvifundiswa izvozvo nekuwawo nehushamwari wakanaka.

Zvikoramu vana vaakufunda imweni mufundo yebhaibheri inovadetsera kuziya magariro nemararamiro akanaka. Tiri pakurangarira zuva rekufa nekumuka kwaJeso, vana vanorangarirawo izvozvo.

Zvikora zvefundo yepakati zvinofundisa ana fundo yakasiyana imweni yakaite sekuaka imweni kubika imweni kudzidzira kuchovha motikari zvaakuitwao muzvikora mazuwa anaya.

Akomana nevasikana vanofunde pazvikoro zvepakati vakukwanise kufunda veidhandise michini michini iyoyo inovadetsera kuti vatsvake zvavanenge veitsvaka pavanenge veifunda pamusoro pazvo.

Zvikora zvefundo yepakati zvinofundise vana zvifundo zvakawanda ,vana variyo iyoyo akomana neasikana anofundiswe kubika zvinozovadetsera kuti vaende kuzvikora zvepadera voramba veibika zvavanozoita mundaramo yavo.

Na anofunda kuzvikora ra zvepakati vakufundawo ngemichini yavanoningira zvavanenge veitsvaka eifunda vari vega mufundisi chake kudetsera ana asi ivo a vanenga veitofunda kubudikidza ngemichini yaayo mazuwa anaya.

Fundo zvepakati xvinofundise ana mufundo yakasiyana inosanganisire zvibalo variyo iyoyo vanoite zvibalo zvinovhure ndxondo dzawo kuti nyangwe vozonyamboshanda zvibalo zvinenge zvirimwo mundxondo.

Zvikora zvinopa vana fundo yepakati unoitewo mitambo imweni inoite kuti vana vagare vakagwinya mwiiri yavo vasikabatwi ngezvitenda imweni mitambo inoitote kuti vazotoone ndaramo ndiyo votoone mishando ndiyo mitambo iyoyo.

Zvatakati zvinofundisa vana tsika nemagariro edu, vanotora vantu vakuru vanofundisa tsika neamweni neimweniwo mishando. Kunotouya vantu vanenge vefundisa mishando yakaita sevasoja, semapurisa nemadhokodheya veifundisa vana kuti vazi.

Zvikora zvefundo yepakati zvakufundisawo vana kushanda ngenyara dzavo, vana vakufundiswe mifundo yenyara yekuti kana vapedze chikora haachaneseki ngekutsvake basa. Unokwanise kutozvishandira.

Zvikora zvefundo yepakati zvinofundisa vana mifundo yakasiyana-siyana. Vanofundiswawo mabasa enyara avanozoita vapedza chikora vasingatsvaki mushando asi vanotozviitira mishando yavo.

Zvikora zvinoite mifundo yepakati ana avaiti zvekufunde mabhuku ega vanofundawo zvemitambo uyezve nezvekuti vana vanogare kure vakupiwa mabhasikoro kuti vakasire kusvike kuzvikora.

Zvikora zvefundo yepadera zvinofundise vana mifundo yakasiyana. Imweni yakona zvibalo vana vanotofundiswe kuite zvibalo veitozvinyora. Mufundisi unozoningira kuti vanavakona ere vana vanotodzidzisana varivega vanenge vasikakoni veitozwavo.

Zvikora zvefundo yepakati zvinodetsera vana kufunda mifundo yenyara yekuti vazoite mishando yekushandise nyara dzavo vakurarama mona umomo munyika moumo-mo, havazoneseki nekutsvake mishando ngekuti mishando vatovenayo nechakare.

Zvikora zvefundo yepadera dera zvakuvandudzwa kuti zvifananewo nezvikora zviri munyika zvinenge zvakabudirira izvi zvinoitwa ngehurumende uyewo vamachechi vakuvakawo zvikora iizvi kubetsera kuti zviwande.

Zvikora zvefundo yepadera-dera, zvinofundise ana fundo yakasiyana yekuite mishando yenyara. Mifundo iyoyo inozovadetsera vaakurarama kuti vakwanise kuzviitira mishando yavo vari vega.

Hurumende irikuita nepainokona kuwaka mphatso nezvikora zvinofundirwa ngevana vanofunda fundo yepadera. Kare zvikora inga zviri zvishoma zvinezvi zvawanda maningi.

Mazuya anaya kufunda hakuchanetsi kuburikidza ngemichini inoshandiswa ngevana kufunda veiyite tsvakirudzo dzavo. Vana vedu vezvikora zvepadera dera vakufunda veishandise muchini.

Zvikora zvapadera-dera majaya nendombi vofundiswe mifundo yekuita ngenyara zvinosanganisire kubika, kuveza nezvimweni zvakadaro. Vondiswawo kufunda vari vega vachishandise michini.

Zvikora zvepadera-dera zvavandudzwa, vana vakufundawo zvine chekuita ngemasai-sai emudenga veifundiswa kuti zvinoizwe kudini nekunasira panenge pashata mumhepomwo.

Zvikora zvapadera dera zvinofundise ndombi nemajaha mifundo yakawanda yekuti vazoitawo vapedze mishando nevantu vakuru vamweni vanotoendawo kuchikora veindofunda vasizi kuite mifundo yepadera.

Zvikora zvepadera-dera zvemunyika mwedu zvakuwandudzwa kuti zvisangane nezvimwini zvikora pashi reshe. Hurumende irikuvaka zvikora zvakawanda zvepadera-dera nevemachechiwo vari kuvakavo zvikora.

Zvikora zvefundo yepadera dera zvaakufundisa vana mishando yekuita yenyara dzavo ino sanganisira kufuya mombe, juku nezvimweni zvifuyo. Nekuvaka vano fundiswawo.

Zvefundo yepadera dera zvinofundise ndombi nema jaya mifundo yaka siyana imweni mifundo ngeye kushanda ngenyara kuti muntu azopedza oite mushando wenyara aacha emeri jutsvake basa.

Zvikora zvefundo yepadera zvakushandisavo michini yamazuva ano kuti vana vanofunda vaonekufunda. Mufundisi unenge eizongobetsera vana kuvabhuira zvekuita ivo vopinda pamuchini vofunda vega.

Zvikora zvefundo yepadera-dera zvirikuvandudzwa ngenjira yakasiyana. Zvirikunasirwa kuti zvienderane nezvimweni zvikora zvepadera zvekune dzimwe nyika, meiiswawo zvivhiti-vhiti zvekuti vaonewo veifunda.

Zvikora zvinopa fundo yepadera-dera zvaakuakwa zvakawanda, zvimweni zvaakuakwa ngemachechi munyika mwedu munomu kuti ana aone fundo, asaneseka ngekutama kwekufundira.

Vana vanofunde zvikora zvepadera-dera vanofundiswe zvakawanda. Vanofundiswawo kushandise michini yakawanda-wanda, yekuningira ndiyona. Imweni vanoningira ndiyona madziso evantu.

Zvikora zvefundoyepadera zvinofundisa ntombi nemajaya mishando yenyara inoitire kuti mozopedze kushanda vazowana chekurarama ndichona varivega kumbatso dzavo.

Zvikora zvepa dera dera zvino fundise vana mabasa enyara vano fundawo kuningire mitombo veishandise muchini we zvino zvino vanofundawo zvekuweza vanofundawo zvekubika.

Zvikora zvefundo yepadera-dera , zvinofundise ana mifundo yakasiyana. Vanofundawo kuzoite mabasa akaite ngeudhokodhera, nekunasire muchini, nemabasa enyara.

Zvikora zvepadera zvinofundise vana ngenjira yakasiyana. Njira imweni ngeyekuti vanokone kutora muntu unenge aiziya ngebasa ngemushando uwowo otofundisa vana vachizwa vachionawo zvinenge zvichiitika pamuchini.

Zvikora zvepadera dera zvakuwandudzwa ndombi nemajaha dzakufunda mazuva anaya pakaiswa zvekuti vateerere madhindimutindi .

Zvikora zvepadera zvakufunda ndombi nemajaya vakufunda vari pamwepo veifunda zvifundo zvakasiyana zvinozovadetsera ndaramo yavo nevakaremara vanofundawo pamwepo nevasizi.

Zvikora zvinofundisa ntombi nemajaya mufundo wepadera dera zvinofundisawo vana awawo mishando yenyara kuti vachinge vapedza chikora vakwanise kuzozvishandira kuti ndaramo yavo ienderere mberi .

Zvikora zvepadera dera azvinofundise ana kuti azoite mishando yavo yenyara zvinosanganise kubika, kurima ,kusona nekufuya zvifuyo izvozvo zvinozovadetsera vapedze zvikora.

Zvikora zvepadera zvakufundise vana mifundo yakasiyana imweni iri yemabasa enyara. Vanofundwa veitoona zvinenge zveiitwa mona imwomwo vanohambira ndau dzakona pavanenge veifunda.

Muzvikora zvepadera-dera vana vanofundiswe mifundo yakasiyana. Vanofundiswewo mifundo yekuite zvemutambo zvinogwinyise mwiiri, uyezve zvekurumba zvona izvozvo.

Mphatso dzinofundira vana vezvikora zvepadera-dera zviri kunasirwa ngemutoo unoshamisa dzimweni mphatso dzaakutoiswa zvekuti vari Mona veifunda munenge mune mphepo yakanaka inenge yeichaya.

Vasharuka vemene vasizi kufunda kusvika pazvikora zvepadera dera vane mukana wekufundawo .Vanotofundawo muzvikora iyoyo. Vanotofundawo mundau dzinofundirwa vandu vakawanda.

Fundo yepadera dera nezvikora zvakona zvakuvandudzwa kuti zvienderane nezviri kunedzimweni nyika dzakabudirira. Zvikora zvepadera dera zvakuvakwa ngemhando inoshamisa.